Walum sence inliy taaral jigeen pis bu ñu ñoo bem rofet ak meeg nga tek sa boopa di wone ca taar jigeenu afrikan.

Jangukaay di xale yi bi jëfandikoo ci jangeekaay bi. Muleen di jàppale ci seeni xam xam mu na xam. Seen dëkk seen aada ak seen chosan.

Ci wàllum wergu yaram ni garab yi ñuy defar di ko jox ay nit bo demee ci hopitaal nga feebar ñu caggla seed sa yaram li ko dar seet garab bi nga waranaan ñu jox la ganaan.

Ci wàllu bagaas mi taaral jigeen yi ngay jël def ci sa kanam. Mu joxla li nga soxla ci sa kanam taar bi nga soxla ci sa xar-xaram. Mo xam ma koppla mo xam puudar la.

Plaa si noppale kookaay ak plaasi dalookaay bina xamne boo ame cona nga dem took nu jox la lu sedd nga naan wala nga jël lekk lekk bo pare fay mën nga fay ànd ak say àndi jàm nen toog di wax taan.

Lañu woowe kawar muy sax ci góor ak jëgéen ci boppam ñennaju di ko liit ñennanu diko def laneen purmuy c wecc koloor bi jokko beneen coloor bi nga bëgg muy góor di jëgeen.

Wàllum taseekaay xibaar léppali xew ci réewmi ak ci bitum réew mi yépp ci len kuy bind bañu ci wara jot jot ko boo mën tassee tantala nga jël tey ti yi nga xonne ci lañuy bind herformasobi.

Takkaay yii nga xamneh jigeen dakay takk wala góor dakay takk, moo xam kor maase ko ci montorre wala cehnn wala jaarou nopu wala jaaro loxo, li nga xamne dalai yokkal sa taar waneh yow fi nga bokk, wane yow afrikan nga.

Li nga xamne mooy firndeer réew mëne ba nga xamne kokko gis di nga xamne li réew sangam moko moom miñuy oye flag te reew ipp ño ko am simelni gàmbiye se negal ak yeneen réew afrik yi bare ba koko gis te nga xamne lii réew sangam la.

Bagaas yi nga xamante ni sunu maam yi momleñdaañ jafandikoo ngir suñuy baay seeni toll ci àlla bi, muy ay ngoosi, di ay masini xootee kaay wala, ay masini jiyee kaay.

Palas ci nga xamante ni ay niti niti nit nit ñoo fay dajee bu jëlee ca telefon di nga muna jokkoo ak ñenee nit yo xamante ci àdduna dinga muna jokk lepp lo soxlax ci àdduna moo xam ci wàllum xibaar wala lu mënti doon.

Ci wàllum tàggar yaram moo xam fotballa moo xam dangay daw moo xam dangay dem ci jimbi lépp lo xamante ni dafa del ci afeeru tàggar yaram ñu koy oy sport.

Ci diine diiné bi nga xamante ni nit kuy nokki ya ngi am diine moo koam nga nekk julet wala nga nekk christien li firndelyoo li nga gëm ak li nga gëm pur jaamu ko.

Ay bagaas yi nga xamne mën nga ko jofandikoo, ngir nga mëna am li nga bëgg ci sa boppu, muy liisal sa kawar diko guddal, ba tayim bo leetu mu joxla tar bo xamantini masala.

li nga xamna ni dey taaral jigeen di taaral góor di wone yoof li nga bëgg ak singa bokk moo xam cenn la moo xam jaaro la xo jaara nopp wala montor yi nga xamante góori deñ koy takk mu nekk oor wala mu nekk përam.

dàll li ngay sol ci ca ay tanka mu am ay kulóor nga tàmm ci kulóor bu la neex bo ci bu gasool mu aar sa tank ba do am yenn jafe-jafe ci ca tank ba pare dalay taaral di wone yoo yaykan ak fi nga boox.

diine christian bi nga xamante ni ñoo gëm yàlla gëm yeneenti yàlla isa mu xam diine islan bi nga xamna di ñoo gëm yàll gëm yeneenti yàlla muhammad salo laxaliwa salam ñu ñu yepp ñu am ay firnde yo xamante ni ñ ñepp ño ko bokko

bagaas ci nga xamante ni dañ kay sxolo ci kër gi diko jëfandiko mo xampaña bi ngay yóbb ci marsa bi boo demee ndugg sa nduggumu taaru nduggu mu rafet dal jiko suy def ñibi ci sa kër nga mëna togg jox sa njaboot ñu lekk.

Linga xamante ni mooy yombal dund gi muy kurange nda xame. Di nga muna tàngalndox dinga ci mëna togg. Di nga muna toog seetantele dinga mëna togg ngalay fanti la ëpp ak yeneeni meloom.

Palaas bi nga xamante ni fuuf lañuy dafee mbirum tàggat yaram. Koy oye spot mën nay nekk ñu dem dajaloofa di pile footbol. Wala di daw wala di njogante ci ay posanu spot yu nekk.

jàng nga xamne ci ay at gi gëna teel ci ley kumaasé mànnam bo ame juróomi at mën nga wara mëna duggu ci jàngkaaye nga jàng xamliñle jangal ba nga mëna dimbale sa bokk dimbale ca réew dimbale ca ay mbokk.

xibaar yi nga xamantin yi mooy firneel di wonel xew ci réew mu nekk ca réew bi nga dëkk ak ci réew yi nekk ci biti ñu koy bind ci ay keye diko tasaare wala ñu koy wax ci tele yi ñëpp diko dégg dikoox wah ci làkk yoo xamante ni ñepp mën nañ koy déggo.

Dalle bi nga xamne ay góor ño koy sol, ñu defar ko bam baax, ngir mu yokk seen tàar, ñu koy mëna boole ak seeni xaftaan, ba pare diko sol pur àajuma, soo bugge dem juma, ngi faral di ko def ci réew mi.

Cheebu jën penambe li nga xam ne senegal ak gambiya ño ko gëna tammo. Muy pala bi nga xamanten di firndeel aada ak cosaan. Te ñepp ñu ko bëgg ñu koy togg ci kër gune xale yitam bëgg ko lool.

Ay bagaas yi nga xamante ni suñu maam yi suñu magi njëkk yi ñoko daan jëfandikoo. Ngir xeex tubaab yi daanño suñu réew miñ diñu jaay doole ba tey ñu mëna am suñu bopp. Am suñu independence am suñu nguuri bopp. Ak suñu doomi réew yuñuy elif.

Ci wàllum wergu yaram bari na ay bagaa ci bari yo xamante ni defar nañ ko muy ay mase ni nga xamante ni nay xool nekk ca yaram bam jeex kumaase ko kaw ba suux mase ni nga xamante ni ley defar sa ay tank buy metti ak yaram buyue.

Linga xamante ni ay julliit ño koy jëfandikoo. Mu amee ñu tuddee ko kurus mu tige am kontee kaay boy wirra ci turi yàlla ak yonenti yàllu maxamat sala laahu aluwasala. Moom ngay jog diko jëfandikoo pur nga xam ñaata na ci wax.

Li nga xamante ni mooy taaral jigeen nuy ay takkaay yi nga xamante dankoy takk ci ca yaram. Yu jigeen moo xam orla moo xam përëm la moo xam xaalis la ni yokku sa taar di firneer yew ki nga doan.

ay gañcax yinga xamante ni deñ kuy ji mu magg jur ay doom ni koy lekk mu ànd ak ay fer ñent yu bëri yinga xamante ni de yokk wergu yaram du yokko klubar ci ca yaram di génne ay feebar.

Palaas yi nga xamante ni ndañ ñi jóge ci bitim roumi dañ fay faral di dem. Di am seen bopp li dugg di seet palaas yu bëre. Di seet suñu lekk suñuy naan ak suñu palaasi aada. Ak casaani ba suñ ñibee ñu mëna waxm luñuy nettal.

Ba tey ci wàllum jàng ak jàngale dinga xamante ni doomi roumu bari ñooy ciy sàkk moo xam jàng xam xam la moo xam dangay jàng necce di deme ni ay kapinta dem ba ci liit ak ñoow yi nga xamanti ndowi ruumu bari ñu ci dugg.

Bagaas ci ñiy jëfandiko ci kirgl ci dimey ni andi curaay. Bi nga xamante ni jigeen yu ñu ko gëna jëfandikoo. Ndangay jël sa xal boyal bambaax nga dugal ci ca.Nga jël sa curaay sotu ci mu indi la xet gu neex ci sa biir nekk ba ko nekk mën fayto.

am sa neek defa ay bagaas ci nga xamantini koy taaral ci wàllum tuug yi nga xamanti dan koy tagsi sa saal waso amegan mu mën ciy toog am sa ay taabul am sa tele li nga xam nediñ ko mëna seetaan am lépp li nga xam nede nekk ci neek.

Ay baggaas ci nga xamante ni goor munna koy jëfandiko wala jegeen nukoy def ci sunu dari yaram ba nga xamante dinnanu mu na fanxal lu bari melni ay picc picc ci sa yaram wala nga a ay rew ci sa yaram nga def ko pur mu ginnee laxolu yepp ci sa yaram.

Am sa ginaar gi nga frày bam baax ak sa ay nen nga fray ko omlet lekka yi nga xamante ni dafa am ay ferñent ba doomi adama bu ko lekk dina la fankal ci ay jàn' ngoru yu bari te sa yaram dina mag nëm wara màggè.

Ay bagaas yi nga xamante ni wala ay jëff yu xamante siñu mam yi dañ ko daan def, ñu jël ko defar ko ngir fatalil ndawi rewme li xewon ci suñu jamono maam, ba pare diko tek ba nga xamante ni ñeneen jamonu yu ñoow, ñu mëna xam li xew ci suñu réew bi seen gannaaw.

linga xamante ni liñ ko mëna jël dugal ko ci sa tetephone beer ba soowoo mu jotla niñi tamit buñu la woowe jotla ba panengu koy mëna jufandikoo ngir dimuna duguf ci jawwu ji di xam lépp linga xamante ni ngi xew ci dëkk ci njëg bo xamante bu yomb.

taseekaay xibaar di nga xamante ni lépp lu xew ci réew ci lañ koy bind moo xam ci keyt lañ koy def wala mo xam dañ koy wax xibaar ci tale bi diko wax ci kàlaama yu bare lu deme ni olaf ci angale ci joolaa bi nga xamante ni waa dëkk bi dineñ sumu na jot xamli xew seen réew.

toogu yi nga xamante dey firndeel aada ak cosaan bë nga xam ne suñu taaymi ay xale toogu yi lañu daan defarpul ñu suy mëna toog moo xam dañuy toog ci biti di feexlo wala dañuy toog di lekk wala sax ñu ngi suñu ay biir nuyk.

Ay bagaas yi nga xamante ni ñu koy wowee takkaay te day taaral jigeen. Muni jaaro nopp bi nga xamn mën naneku orr mën naneku përëm. Wala sax mënek xaalis na koy takk muy firnde diggénne ca jong ma yaw jogeenY.

Wàllum waruwaaye linga xamante ni mën nga ci duggumu yóbbu la jili la ci palaag di nga nekk yobbu la ci beneen palaage. Di nga mëna dem ci lu gëna gaaw pepere gëna yoom. Mo xam danga yàakamti wala fi nga jëm di fossori ba tey di nga mëna yegg.

Wàllum gañcax gi nga xamante ni muy ay garab yina xam na dañ koy sampusk suñu dëkk. Ndex na muñ ñu aar ci lu bëre lu demeeni ci ngalow bu re. Demee ci taw bu ree lu demeeni ci ay feebal yu bër.

takaay bi jigéen ni takk muna yokk taaram di woni am amam fi mutol manam bo takke oor nu xam yoo di nga doon moo xam dedeme jaaru nopp walam ceen wala lam bi ngay takk ci sa loxo.

Li giney taar ci góor ak ci jileem jigeen nga jël sak pis bu rafet. Di mu ko ci ñowkat mu ñawall ko ñëw fasal. Nyo bi nga bëgg nga soru ko nataalu dugal ci internet bi ñëpp gis ni nga taaro.

ci wàllum lekk mi nga xomanteni suñi ay bagaar ci ñi bay weppare mamlu ñiy jëg di ko jufanjukoo diko defa raat mu nekk leneen ñu koy dugal ci ay supor marsa yi diko jaay kepp ku bëgo nga mënarim jëndul.

li nga xamanteni moy safal suñu ay togg ak togg umanti nekk moo xam ceba la wolo doma da woloyaasa ay jimboo yi ngay jël di kosi def mi firndil cafta go xamanteni bu sell.

Ci wàllum aada ak coshan medemeni ay yari yi nga xawante ya mën nga koysol. Wala ay takka ay ngay jël di ko jëfandiko ba nguone nit ca dimb sa aada ak sa coshan.

Garab yi ga xamanteni nit ñu fèbarr ñi mën nañ ku jufandiko miñ garab yi nga xamneh duhut lingay naan wayè lingay diiw ci sa yaram lu manam bo ame ay pëcci pëcci ci sa yaram la nga am waga bo deme ci lopitan dina am ay garab yiñ lay jox yo xamneh dan ko say diiw ndax mu sa fara ko.

Waruwaaye biñuy auto mo xam autola wala raydala di nga xamante mën wet yi digu dem fi nga buga dem ci lu yom b tagaaw boko amu tit abna ay dawalka yinga xamne bolen fayeñu yóbbu la yoofu baga yegga sinum gëna gaawee.

Takkaay linga xamantina jigéeni àdduna yéb ño koy takk ay gór sax dañ koye takk lu demeni ay montoor wala ay jaaro baaram jaaro nopp lam wala sax ceen daxamne day yokk taar te diggëna wone sasanse.

Ay bagaas ci nga xamante ni dam koy dof ci sabirne mu taaral sabirnik. Lu demeeni ci ay toogu yi ngay jël di ko teg ci sasaal bosgan bo ab nga mën ko xaatooklo. Ngen waxtaan weccante ay xalaate ci demeni. Ay lal yi ngay teg ci sabir kabinet tis mëna fanaal gudd.

Ci wàllu gàñcax di nga xamante dan koy ji mo xam nawet la wala ñàka nekk nawet bu taw bu ñëwee nga ji bu taw bu ñë nga jël sa ndox roosé mu magg jur ay doom nga jël lekk yax sa njaboot wala nga jaay.

Lii taaralsonek wala sa palaasa liggéeye kaay bi nga xamante fi ngay tog di liggéey ba soo amee gan nga mën koy rësa bu war ngi wax taan ci lu jëm ci wàllum liggéey bi moo xam sa kiliyaan la wala lu manti doon ngir waxtaan ci ni palaas bi nga xamante dafay yànji.

Ci wàllum tas xibaar minga xame dey joxe informasion. Bi nga xamne mooy xew ci së dëkk wala sax ci bitimroewin. Nyu koy des ci ay kàllaama yu nekk muy walox. Di beneen làkk binga xamante ni ñëpp duni sumu nga jot xam. Linga xamante ni mooy xew seen réew ak seeni biti réu.

Xibaar yi nga xamante n dañ koy joxe moo xam dañ koy bind ci kayt, Wala sax dañ koy wax ci telabi wala ci raja yi sax bu ñepp jot ci ñi koy def ci làkki dekk bi. Manaam olaf angale wala sax soose wala joolaa. Pur ñepp ñu nekk ci rëwi mëna xamli xew seeni rew.

Li nga xamantinee ay bagaas la yi nga mëna jëfandiko ci sa kawar. Dag koy jël diko diiw ci sa kawar wala sax nax. Mu nekk ab saab bi nga xamne dam ku leeraxase sa kawar ndax mu gëna lisaw ca karaw. Gën koy guddar ba boo leeto mi melmeni àndab taax.

Yoon li nga xamante ni palaas la bo xam nedeñ këy tabax ci réew mu nekk. Ba ay moto disu mëna jaar wala sax ay velo wala ay raydawala sax ay doomi aadama. Yi nga xamante seeni tank la nëjël di dox purr ñu mu ni yegg palaas ci fuñ bëga jëm.

Dalla lina xamamtu jiriñ koy defar nit diko sol ci ay tankam ngir mën la aar. Ci naaj bu tàng wala dara lina xam nemi ci suuf bi bu wara mëna gaañ sa tank. Ba paretam dafay taaral sa ay tank ànda kiire na sol.

Dalla yi nga xamante ay góor mën nañ koy sol ñu koy awe dalla buksu. Yi nga xamante ni buko sole mu àndag sa ay yere. Yi nga sol ba soo genne ku nekk dila xool ñu koy woowe dal la.

yi nga xamante ni mooy xamale ko réew mu nekk gam be am ko senegal am yenen reew yopb am ko ñu fay tudde flakk bi nga xamante ni dañ koy duroomu am ay koloyin ci def réew mu nekk nak bosam nu roowu takk bu moroma.

Ci wàllum diine lu demeeni solin hi nga xamante ni moon ngay sol. Mu firndeel yew ci ban diine nga bokk. Maanaam julle diini xamante dañ dey sol ay yeere yoo xamante dey muur seen yaram yépp. Muur seen bopp bapare muur seen tanami ba nga xamne seeni bët rekk ngay gis ak seeni loxo.

sanse linga xamante ni moo gëna xew ci jamano te ngay am pis yobgo ci terr mu ñawallu xo ñoobu muccu ayb jëkkër ak jabar sax mën nañ koy nurole ngenn génn bole ko seeni takaay bafoo leen génn ñu leen di xool.

Lekk yi nga xamant ni dafa bari ay fernent dañkoy mëna ji fii ci suñu ay réew li demeeni ci banaana wala ci saranc wala sax mango langa xamant ni boppo lekkey dina am ay fernent yu bari yimi def ci sa yaram ba pare dina la aar ci ay feebar yu ba.

Footbol li nga xamante ni ay góor ñu koy pilee, ba leege ay jigeen sax dañ koy pilee, lu ci melni maasu Musa Baro yi nga xamne Gambi leen dëkk, nekk ay footbolkat yu mag, yi nga xamne dañiy footbol ci seen bir réew ba teyra di génne ci biti di footbol ci yeneen réew.

Ay lett yi nga xamante ni dangay dem ci ay salon yu letalako ci sa bopp ngo xam sa kawar kese. Wala sax dañi jël ay mees di ko jokk lante ci sa bopp bom gëna gudd. Am ay kuloor yi nga xamante yu bari mànam ponk. Wala ñul wala sax bu nete.

plaa ci jangeekaay yina xamante na yi ay xale ñoo koy daje ak seen jàngalalkat ñu leen di jangal ñu am ay toogu tox ci ak seeni taabul ame seeni ay këyit ame seen bindukoay di bind ba lu leen seen jangalkat bu wox ñu mën ko xam mën kuy bindal seen bopp.

Bagaas yi nga xamanti niy dey firne aada ab di cosaani afrikan. Yi nga xamanti manam ay yere yi ngay sol wala sax ay takaay. Yi nga xamna mën nga ko tokk ci sa baat wala sax ci sa loxo pademe nisi ay paña. Yi ngay jël diko yóbbu maarsé wala sax ay bool yi ngay jëfandiko.

palaasi noppalekokay wala palaai sax dalloo ke ay nga xamanti ni ay doomi adama ño fay dajaloo ñu xamante ak ñoo xamna sax xamante wuñ hur di def ci wàllum bisines wala sax took ngir naan wala sax dallu ak noppale ku ak waxtaan.

daala linga xamante ni dam koy sor mu arsa tank di wone sa taar ba nga xamna sax ñiko solu sox bo génneñu jaawala la ak ay dof dinga xamante mun nga koy sol dem funee mànnam boy dem jàngee je wala sax lee dem liggéey mu aarsa tank ba para jokko taar.

Dalla yi nga xamne gór mën na ko sol jigeen sax mën na ko sol, nga sol ko ci sa ay tanka mu aar ko ci lépu li nga xamneh mun ci suuf bi lo xamanteh mun na lay gaañ, be pareh tam yokku taar ci sa tanka be pareh sax génné ca sanseh.

Keyiti taseekay xibaar yi nga xamante ni dañ fay mëna binde léppu lo xamante mo xew si biir réew mi, ak sax si biti réew mi, ñu koy génnee saasu ne lu demeeni wàllu nguur gi, wàllu ay xew-xew yi nga xamanteni ñuy xew ci ab dëkk.

Ay njongante yi nga xamanti ndañ poy def muy njongante taar. Yi nga xamante ay jigéet ñuy dajaloo kuneku sol sa colen ngay dox sa doxeen. Ak sa ay daal yu taaru ba perengeen jongante. Suñ pare ñu jër drapo bi joxko kenn ki nga xamne moo gañe.

Kawar li nga xamante ni day nekk ci boppu jigéen, deneek ci boppu góor, lo xame ni mën nga koy leete num lani xee, mu wene ca taar, walla sax nga koomko bambaax nga bàyynoon, man nga see def ay diwu wala nga def ci ay siretin, lo xam ni day tax kawar gi gëna guddu walla sax na gëna liis.

Palasci nga xamante ni ay dome adama xino fay tase mana nga xam nit àndak moom demfa wala sax nga dem fekkte ay nit moo xamt nga buga dem noppaleku wala nga xiif buga dem lekka wala nga buga sax naan wala took.

Ayyebagaas ci nga xamante ni ay nit ñoo koy soxla. Nyi ngi xam ni sax dañuy liggéey wala sax ñi ngi xamni dañiy jang. Muy demeeni ci penn nga mun koy jër di bind ko ci sekayit yi nga gis ci sabu laagbor. Nga bind wala sax ci lapitaan yeek yépp dañ koy jëfandikoo muy bindekaay.

Ci wàllum jàng ak jàngale ci palaas yi nga xamantini ay doomi adama ñoo fay daje muy jàngkat bi. Ak jàngalekat bi te teew dañuy am seeni keye am seeni toog yuñuy took. Ak taabal yi nga xamantini ci lañu teg seeni buk ti bind.

Ci wàllum politic ni nga xamante ni dañay tànnee suñu ay njiiti réew yi nga xamne ñuo ñuy jiite nitku nekk am fi nga far ka bu beso sannikarta jote nga sàndil ci nga bëggamu gañe moo xam njiiti réew moo xam ay kansul moo xam sax jiiti tundu.

Aada ak chosaan li nga xamne mi ngi fi dippi ci sunuy mami mamatie kom lu ci demeeni kommu seet di solo kumuy seeti soosé nga sol sa ay sol jël sa ay malantex ci sa bopp tiye sa leket ba pare jël sa ay takkaay yu yanje takk.

ci wàllum pile footboll ninga xamante ay réew yi bari dañ am seeni tiim yan xal na seen daw réew bi dañuy dajale bsuñu wara muna amee maat ci bite ñoom ñoy dem pisan seen waadika ba sax mën ci wiin wala jër ci kopp.

Ay nit yi nga xamante ñoo dëkk ci palaas bokku ay juko bokku ara bokku chosaan bokk muñu yare seeni njaboot ak yi nga xamanté ni ñuo bokku kërr ñu demeeni ca ay doom wala sax sa njaboot ca ay jabatbu ci ca ay yaey.

Plaas bi nga xamante lépp lu nit di soxla. Boo deme dinkofa mëna jëndé. Ni deme ni ay lekk yi ngay soxla. Wala sax lekk yi nga xamni dang ko yóbbu sa kër pur toogu ko. Wala lu demeni li ngay jëfandiko ci sa yaram. Wala sax ay garab yi nga sox la purmu faj la.

Lideme li nga xamante ni ci wàllum jigeen, ak li dem ci ay yaramam moo xam ci kawaram la wala sax ci deri yaramam, moo xam masin yi nga xamante dan koy jëfandiko pur sa kawar bu tooye mu mën koy wowal, wala li nga xamne dalay komal sa boppu pur gëna nooy.

Ay maseen yi ay nit di ju faxtikoo ngir mu yombalal seen liggéey manaam burbu g epp bagaas bu di si wala saxna buga wacce bagaas ci linge kay ep mu yebbul lako wala saxmaseen yi nga xamanteni day dafi yeneen liggéey yu ute ak yoo yu.

Li nga xamne moom ngay defaree sa palas wala sa dëkkoowaay bami yànj ya nga xam ni ku ñu ni aalamachala ci demee ni ci ay toogu yi ngay jëfandikoo sa ay taabur wala saf sa waañ sa bagaa yi ngay yuus ak sa ay lampa yi nga xamante ni moom ngay taal.

Deex yi nga xamante ni siñu ay doomi réew ño koy bax bay bu taayim minawet jotee wala sax ci biir noor bi, bu pare mu am ay doomi yi nga xamante dinenko mëna dagg jëfangikoo ko, li melni garte, yinga xamante ni garte bu tooy dinko muna jël saaf ko soo paree jaay ko ay nit di ko jënd.

ay bagaax ci na xamante ni mën naneka ci réewmulenkoy defare wala yenen diña xamnd sax ci biti réew yalay jógee ñu koy indi ndiko teg ci ay palaas cina xamante ni mën ko fafeek but jënd ko jëfandikoniko lu deme nee ay mbiskate wala sax ay lekk yeneen.

Akk xale manam ay mbiskit wala sax ay minti yi nga xamante dañ koy mac ñanam ñikoy defaris ci réem. Wala sax nikoy defara ci bilin rol di ko texi. Ay pala ci nga xamante ni nit mënna ko dem jëndl. Ak yenen ni bagaasi nga xamni soxlanle.

Lekke yi ñi defarasu suñu rolu cina ni ruy ñu nga xamante ni ñu koy ooe mono ci làkqa soose mi soose yi diko gina jëfandikoo mënaam ñu bari sax denkaye ndekke boo amee sasoo nga sooti ci te sa bool tee ci sa kuddu diko lekkee muy ruy.

Maarsa yi mag yi nga xamantene lépplu nit di soxla ci wàllo li nga xamnedan ko wara jënd dina fa nekk. Mu deme ni ci waale lekk wala sax linga xamante ay bagaas yi nga mëna jëfandikoo di sax wonak. Wala sax lekk yi nga xamnedam koy dem toggal sa bopp yipp fay nek. Wula sax ay ndug yi nga soxla.

Ci wàllu masin di nga xamante ni diñuy deñ koy jëfandikoo ndax mu mën leena yongalal seen liggéey maanam kon pis di nga xamna deñ koy jël pur nappeekaay jën nappkati jëni yi ñu jufandikoo nga xamna dee am ay bënn bënn bokko saane ci géej gi dugal ci lekk jëni dugu co biir nga genne.

Li nga xamante ni mbuy firne palaas muneeka. Nyu xamna taala bu àrndak ay bind bi nga xamante dina wone palaas bi nimu tudd ak ñoom ci luñuy yëngu. Manam nga ame sa atelee ñoo durafa sana taali ñoo di ko wone.

Aada ak cosaan dinifa manteni mooye wane ñu ninga xamne siñi ay maamaatimaam lool la ñuy dund. Ba tey ñun ñi ñud ko def ngir bañ mu réeru moo xam ci wàllum solin. Wala sax ay fecc wala sax ay takkaay wala ay xew-xewiñi faral di def.

Ay bagaas ci nga xamante ni moomla tubaa bi bind ngir mu gën ñu yombalool suñu ay liggéey dinga xamante ni bo ko duñu defee sa loxo dey gëna yiix ngi dafarala bagaas bi na xamante day gëna ga maanaam nga jël sa pintur sootu suuf am lo ko tàllale pr mu gëna gaawa talli lu ber gëna talli.

Ab mbindu mo xamne dey firndi réew munekk. Te réew mënekk amna basu boppam. Bo xamne bopp topp moramam am diñ ko defaree benn lus ci benn waaye bo ci gis mu nekk di nga xamne bi réew sangra. Manaam gambee amna ko senegaal amna ko. Te bo ci ges dinga xamne bi réew ndangam mokkomoo.

Keyti taseekaay xibaax linga xamne ci lañuy bindr lépp linga xamna moo xew ci réew ma ak sax ci bitimpryon yi ko ta saari ci dëkk bi bennit ñepp mën ci jot ndax ñoom ñepp ñu xamli xew seeni bi réew ak seeni bitim réew.

wallam aada ak cosan ak ay polaas yi magg yi nga xamanten yi dañu sonuykoon be suñuy ay mannimaam te di firndeer ay lu am muccu ay melnitiñ daan xeefeer polasax suñu mami daan jàpp ay polas yi geen daan deeñ c balangine ni yobb bitberaw.

Ay mbokk yu dajaloo manam yoowmu am sa jabar ak sa ay do ni dëkk benn palaas. Wala sax ñi nga bokkal benn gox. Wala ñi nga bokkal benn koñenti dem lante ci xewi jàmm ak sa a budu jàam.

Ñjàng ak jàngalen, li nga xamante muy yóbbu réew kanam, nga ko kumaasé dippi bi nga nekkee xale, di dem jàng ñu lay jangal bi nga mag, ba jixal sax ci jàngutaayyu mag yi, ba nga mëna jàppale sa bokk ak sa réew ak sa ay mbokk.

ay auto yi nga xamante moom la ñi woowe waruwaay nga mën ci dugg mu yóbbu la bi nga bëgga jam moo xam yoo yàkomoom wala sax da ngay fay paas mboloma mu yóbb la bax nga mëna jam ci lu gaaw ak lu yomb.

Palaas ci tàggatee ki ay yaram mi nga xamante ni ay ndaw ño fay dajaloo. Wala sax ay mag di def ay gi nga xamante ni day yokk sengi wërgi yaram. Ba pare di wàññi ay rëaay ci seen bir yaram mu anam pile ay footbol xola sax ay daw.

taar li nga xamante ni mooy taaral jigeen nga am sa piis bu yanji yowbu ko sa tëer bimu ñawala ko ñow bu yanj nga am sa ay takaa yu rofel sol genn ba poggee na ñepp xam na yookat sanseng marchalloh.

Palaas bi nga xamante ay doomi adama ñoo fay dajaloo ñiy dinoppale ku ñi saf dirin waxtaan bole ko dinaan yu sedd wala sax di lekk lekk yu ne ak waxtaan wala sax saytaan am tele basa waxtu ñu bi jott niñu bi.

ci ay yoon yi nga xamañtu ni ay moto ñoo fay da wala ay rayda walo sax ay welo ak nit ñi nga xamañte seeni tank lañu jufandikoo ngir dem yegg fiñ bëgë jë wala ñi nga xamna ñi ngi ci biir outo yi di dem fuñ bëgë-yegg ci lu gaaw.

Palaas yi nga xamante ni ay doomi adama ño foy dajee, manaam nekku seeni jëmu ñoo foy tasay, waaye dangay ame sa mobayil dugal fa ca tur, di seytaan li xew si dëkka bi, di tasanti ak ay nit yi nga xamante xamooleen, wala sax ngendi waxtaan li ci melni ay facebook, wala tiktokk, wala sax tiwita.

Waruwaaye linga xamnee dala yóbbu-yoof su nga bëgge yegg nokam otol. Wala leneen mote yi nga xamante boromam driver bi dey am keyte si defee moo eppla nga fay paasumu yóbbu la. Wala sax yoo ma moomal sa moto sa bopp. Te boo bëggee gee nangeen def ci nga buga dem.

Jàng ak jàngale ninga xamante dpctaemi ndaw nga ko yokku maasé di jam ci jang ye kaay bi di jàng. Ak sa jàngalekat bi dila jàngal dila jangal sa aada sa cosaan. Ak lépp linga waraxam ba nga màgg. Ndax nga mëna njarin sa bopp njërin sa réew njarin ca ay bopp.

Dalla yi nga xamante jigéen mokoy soll ci ay tankam mu taarar ko yañjal ko su defay mu nduroo ak yere bi nga sol ppr ar la ci linga xamante mooy cisi ci linga xamne boo difoon tankiner wona raaman na gaañ ak yeneen yi bëre.

Gancax gi nga xamante ni dañ koy bay bëdefee bu màgg nga di ko toppatoo di roo say bam am ay doom mënamlu ci demeeni ay màngo wala sax sorance wala banana yoo yépp ay gancax yi nga tamna diko am ay ferjent mën la aarus ci ay feebar yu bari.

ci wàlla wergu yaram nga xamante ay garab nga mën ko jëfandikoo su defee lepp li nga xamante mung ci sa yaram dey geen maana am nga fay bar dem lopitaan doktor bachekla seed lenu sa yaram ba ba pare joxla garab bi ngoore jël nga mëna tane.

su wàllum sanse liña xarne ci jigéen ni ñu fë gna taamu manam amna ay góor saxyi ko taawu sanse sa piis manam yira yi ña xamna ay african nañu xoy soll ci demee ni gambe ak senegal manam grambu ba jël mbazeñ yopp ko sinawwkat mu ñawollo ko gasool.

Lu wàllum diini mi ni ñekku ca nekke li nga gëm. Komsaa nga am jullit boppare na am christiene yi di jumaa. Li nga xamante ni julliti fi lañiy daje bes bu nekki juróomi yoon di julli seeni waxtu juróom.

di sansesanse linga xamante dey wone taari góor ak jigeen solu jël sa pis njëbb ko ci ñokot mu ñowala ñow bu rafet ñowalab dagit wala so garambuba la waramba bi ngi xamne moom la góor gi so marchalloh.

Palaas bi nga xamanti dangay mëna dem took lepp li nga sox langa am ko fa lo deme ni ci wàllum lekk xula sax wàllumna nga toog ni joxla li nga bëgga nga naan sa lu seddu goy wala nga lekk sa lekk bu suur ba pare nga fay sa xaalas.

Palaas yi naxamanti dañ fay mëna tàggate yaram ay ndaw di fatase. Ak ay mag ni di pilee footbol ñu sol ay yër yu nu roo bokk. Benn tiim di pilee ak ñeneen bakku ci gañe. Na am luñ na jox bola nga sax daw wàcce coono ci sa bi yaram wala genne ay febar.

Palaas ci aada ak chosaan fu naxa mañteni ey ba gaafi sunu mami daan jëfa ni toon mam lañ fa deñce nir firneeru aada ak chosaandimba.

Owalum càllin, callin grie furnule aada ak casan, mi kalama soose nga solu jël sa malaan, blam ko teg ci bopp gàrdu ca cook, aada soosé.

Liti aada ak riti cosaani yiñ, daañ daf taymi xale mujël ca ka warlet wala nga yoks.

Ay tama tamay tegekayu ak ay sabar yi firdeel ada ak cosaan yin daan jëfandikoo sun amee xew di oteh ndaje di tëgg di fatale ku dimba.

Keiti khibarr bii nga hamanteh neh lii heww heww cii dehku bii mom len chi binda, pur nitt njii man seh jot ham lu heww sehn birr reww ak ci bitim reww.

Palaas bi nga xamante ni ay nit yu sore wante mun nañ ci daje mànnaam nga wara am waxtaan ak keneen ko xamne nekku plaas bi nga nekk ngeen jokko ku nekk di gisante ngen waxtaan liñeen wara waxéew.

Plaasii nopah leh kor kaii ak wakhtaneh kaii, fii aiiy nitt manah daajeh, dii tok wakhtan, kaff, reeh, nan ak sah lehkah, bor pareh nga feyy, sa wakhtu njibi su joteh nga njibi.

Kayti taseekaay xibaar, bi nga xamne mooy joxe xibaar li xew ci dëkk bi, ak ci biti bawaa dëkk bi mun ci jot, xamlu xew seeni biir réew, di firnerne ay nit yu géena di wone lileen meti.

Nit jigéen ak ay njabo tem, woné ni nga xamna ñingi solu yére pur dem ci palaa ci jangukaay, ak ñi ngi xamné solu yere pur dem ci palaa ci jangukaay, ñuy reetaan, seen karxaram yyanji lool.

Li nga xamne li ngay def ci ca biirneek mu taaral koloo, yañjal ko li di armool ko xamne nit mu na fa den ci du demeni ay yeere ak ay dàll wala sax ay saak yi ngay jëfandikoo.

Palaas bi nga xamante ni ay nit ñu fay daje ñu xamante ak ñu xamante wut am yoon am ay moto am tamañ ay tabax ak ay fiilu kuran ak ay jaykat yi nga xamante ñu ngi lal ci mbedabi.

Palas bi nga xamanteh ay njiiti réew ñu fay dajalo njiit yi nga xamante ni dañaleen fal ci gox bune ñu toog di nekkal fangir seeni ay nit yileen saani loon karta purr luy jëmale kanam seen gox ñoom.

rabi àlla buñuy tudde baabu muy nuro kon golo di nekk ci àlla bi am ay karaw ci yaramam yepp am nopp namitami xarxaram bu nuro ak golo

Dalle carax pur góor, goor moi ko muna sol doxe ay soxlaam mo aar ko aar tankam ci lépp loo xamne min ci suuf silu ko muna lor, diko aar ci tànge ay suuf bi ak yeneen.

Toogu bi nga xamaante ni, ñi nga xamne seeni tank tey miti, wala seeni yaram sax amu kàrtan bumleen di yóbbo, ñu lañ ci takk di leen pos muy poskos, jëmele leen finder mëna jëmele, wala sax ci opitaal bi ,buñuleen di yóbb.

Ci wàllu werg yaram ak ñu nga xamante dañoo feeban ak sax ay polis te niki toog ñu gi takklëy ci loxom di xool bi yaram am ak werg-yaramam bu toll.